Ndozvinoda vana vadodori. Kana vakaungana pangaa pachikora kana pangaa mukanyi veitamba veitofundiswa ngezveupenyu ndiana mbuya kana ngevarairidzi vopedza vopuwa chekurya.

Zvakanaka maningi izvozvo kuti mwana eigume pachikora ogeza nyara asati adhibana nevamweni mukati mekufunda. Abve koshandise chilavha ogezazve nyara asati abate chikafu chakwe chekuti arye zvinoite kuti vana varambe vaine utano pachikora.

Vana kana mukavafundisa momboape mukuwo wekugara kana kutamba mwopedza mwoape chekuti varye chineutano hwakagwinya .Vana vanobaadakarire kuenda kuchikora zuwa ngezuwa mwana unomuka eide kurumba kuenda kuchikora , zvinoita kuti mwana wega wega ahanire dzidzo .

Zvinobaadadisa maningi mazuva ano kuti kamwana kangoite kandumure kotozi ngakaende kuchikora koosvika kobira keitamba nevamweni vana. Vabereki vazhinji havazvizii kuti kutamba kunenge kweitoite vana vakaungana pachikora kana mukanyi, kutori kufunda kwakasimba.

Ndonjira yakabanaka irinyore inoite kuti vana vabazwisise maningi. Yekunyora pamapepa yekunamira pamadziro parukumbate kufundise vana. Vana veiningira vechiona vanenge vachitokasire kubata zvunovafundisa semudzidzisi.

Vana kunyanya vepuraimari weivafundisa, vanode kutanga navo pashi weikwira. Ukatanga navo padera weidzaka ,apana zveunonga weiita. Vana vanobaazwisisa maningi kana washandise njira iyoyo .

Vana havadi kuramba vakangoti tsika-tsika ngemabhuku. Kunyangwe vanyambori vana yepuraimari vane nguva yavanofanira kumbobudawo kubanze vomboenda kotamba mitambo yakasiyana-siyana. Vamweni vana vatorine zvipo zvekutamba zvinokona kutozovararamisa mundaramo yavo kubudikidza ngekutamba mitambo yakasiyana-siyana.

Vana mazuvano kunyangwe veku purayimari kwemene vari pachikora vanodawo mukuwo wokue dawo kunotamba kugroundi veitamba vanabhora vaira volleyball veitambawo mitambo yakasiyana siyana zvino sumbise miiri yavo vanoti miri akagwinya ne ndxondo dzinoshanda.

Vane zvitoro zvinotengese mitombo mumathaundi mumadhorobha vanofanirwa kunyora paite zvikwangwari zvinenge zviri kubanze kwepato zvinokhomba kuti pakati panenge paine chitoro chinotengese mitombo kuite kuti vanhu vaziye vasarashika vasapedze nguva yawo veitsvaka.

Kazhinji kazhinji vana veifundiswa zviyana kunyanya vekuprimary ukangoreketa kwega pasina chakanyorwa chinoita kuti vana vaone zvaunenge weireketa zvakatonyorwa pamadziro vana vanononoka kubata zvaunofundisa vadzidzisi vazhinji voshandise njira iyoyo.

Kudhaya taizoenda kotanga chikora muntu wanasa kuti kurei, zvino pano mwana kana ane makore marongomuna mashanu emene mwana otoende kuchikora zvobadetsera maningi vana vanobatwa vachakatsonga ndxondo dzavo dzotanga kuvhurwa avazonesi veiende mberi ngechikora chavo.

Kuti vana vabate veifundiswa zviyani panoshandiswa njira dzakawanda dzakasiyana siyana. Kazhinji kacho njira inoshandiswa ngeye kunyora pashi kana pamapepa vonamira pachidziro kana pekufundira vana paunenge weivafundisa vanenge veitoona zvaunoreketa.

Kazhinji kakona chikora kana cha akwa chino fanira kunge chiri pandau kana chaka akwa zvekuti achiisi upenyu hwe vafundi hwe vana pa njodzi zvakadai nge makomba zvakadai ngekuti mbatso dzakona dzavano fundira dzine magilazi adzipindi mbepo kana mvura yonaya vana ava nayiwi.

Zvikora zvepuraimari zvinombadiwa mundau dzakawanda ngokuti vana vanotanga kuenda kuchikora mazuwanawa vachakatsonga mwana akahamba mumango wakakura obveyo kuchikora achadi kupetukayo saka chikora chikaenda padhuze vana vanodakarira kuenda ngekuti panenge pari padhuze.

Vana vanoda kubafundiswa zvakabakwana kunyanya kuvafundisa ngezvenyija yavo nekutoziya zveshe, mwana unokwanisa kufunda izvozvo kubvire kupuraimari anase kuziye kuti nyika yakaema zvakadini, ukaningire nyika yakatenderera ndokuti vanase kuzwisisa.

Ngatibaaemberere hurumende yedu nyara inobaakona maningi kubudikidza ngebazi rezvedzidzo. Zvikoro zvizhinji vana vogara pazvihlayo zvakanaka mwevanofundira mhatso dzavo dzakabaanaka adzichaiwi ngemhepo, adzichayi zuwa.

Kudhaya vaiti kutunga kekweasikana kutsetsa ngekweakomana kuaka ngekweakomana hino pano muntu weshe unekodzero tekuita mubati wemaoko wanoda unofundiswa pachikora paanenge ari kunyanya ana esekondari ndiko kwozvooneka mazuwa anayi.

Vana pamukuwo wawo wekuti avana zvidzidzo kumbatso zvokufundira vanoenda kumhatso yakagadzirwa yekuerengera kwavanondaticha kune mabhuku akakwana nepekugara pakanaka zvinoita kuti vana vanase kuerenga

Muzvikora zvizhinji maningi ningi muma sekendari ,maane mbatso dzinofundirwe ngeana vanoite zvidzidzo zvema sayinsi. Mumbatso umo ,munezveshe zvinodiwa vana kuti vashandise beyi tsvaka nokuwongorora zvavanenge vechida muzvidzidzo zvavo.

Mazuva ano chachiyungu peshe-peshe muzvikora mwedu umwu. Vana vofunda veishandisa muchini yechizvino-zvino nemakombiyuta. Haichanesi kufundisa vana kana mudzidzisi mushando vake vareruka ngekuti zvanyore.

Taiti teikura ndinyambori kusekondari, ndaiti ndoda kuzoita makanike ndapedza ndaenda kukoreji. Zvinopano shuwiro dzakadaro dzokwanisa kudzadzisika pasekondari ngekuti zvikora zvizhinji zvofundisa vana mubato wemaoko.

Zvinopano change chachiro chimwe mwana anyambori kusekondari unotofunda mushando vanokona kufunda kana aenda kumakoreji. Zvikora zvizhinji zvakapuva marezinesi nehurumende kuti zvifundise vana mishando yemaoko. Kuite kuti paanobvapo anonga atone chitupa chakatodzana nechanokona kupuva aende kukoreji.

Kufundise vana kugadzira zviro zvakasiyana siyana zvakadai ngemovha zvakadai ngezvekutambisa kunoita vana zvinobaakosha maningi ngekuti zvinoita kuti vana ndxondo dzao dzibeuke umweni mwana unotozokura eitoda kugadzira movha otoitawo munhu unogadzira movha muupenyu hwakwe.

Muzvikora munofunda vana vedu kunyanya-nyanya muzvikoro zvesekondari. Vana vanobva pakasiyana-siyana veidhibana zuva ngezuva mwana unokona kuuya nemukuhlana kuchikora unokone kuzopararira pachikora cheshe. Saka unobakurudzirwa kuti vapfeke vadhloke miro dzeshe kuita kuti zvitenda zvakadai ngezvemumhepo zvisapararira pachikora pavanobira.

Muzvikora vana vanofundiswa zvakasiyana siyana kunyanga kufundiswa kuchengetedze utano hwawo ngekuti kangaidzei vana kubudikidza ngekuti vanobva mumamizi akasiyana siyana vanokone kutware chitenda chinozoite kuti chitapukire mwana umwe ngaumwe pachikora vanopfeke zvima vhara Miro.

Apachina zvekuita mazuwa ano , ukaona mwana oti kwai apana mushando wenyara wandinokona , mwana uwowo une nungo ngekutii apana chikora mazuwa anaye chisingafundisi ana mushando wemaoko , mwana otobveyo otende kumushando zvasiyana ngekudhaya kwekuti waizoda zve kuenda ku koleji wombotsvake ndau

Vana zvinopano muzvikora zvikuru zvemasekondari vodzidziswa mushando yemaoko peshe pavanenge veifunda kuite kuti vobvemwo vanoende kumushando yavo yavanenge vakatofundira vamweni votiziye kugadzira magetsi vamweni votoshandazve mishando imweni inoite kuti vakone kupona mwavanogara.

Kubudikidza ngekuwanda kwaita vantu munyika mazuwa ano zvikora zvehurumende zvaita zvishomani zvekuti azvikwanisi kutore vana veshe vanoda kuenda kuchikora .Ngekudaro hurumende yakatendera vane mare dzavo vakazviyemerera kuti vathaye zvikora zvavo zvesekondari nepuraimari.

Muzvikora, kazhinji kacho, vana vanoenda kofunda ngezvidzidzo zvakasiyana siyana. Asi paneimweni nguwa yatinombore vana muzvikora tombovafundisa zvetsika dzedu sevanhu, tombovadzidzisa ngezveutano.

Zvikora zvesekondari zvinopani zvapeshe-peshe mwana vega-vega, ohanira kuende kuchikora nyangwe varombo vasina mare dzechikora. Hurumende kubudikidza ngesangano rayo rebhimu robetsera vana kubhadhara mare dzechikora.

Zvikora zvoakwa mazuwa ano ngehurumende zvasiyanawo nezvekudhaya. Zvazvinopano zvobaakwa zvakabaanaka, ende pachikora panonga peibaaningirika, kuti onai pachikora panogare vana. Panofundire vana vedu zvakanaka. Deyi zvaramba zvakadaro.

Vana vanondotenderwawo vari muzvikora kuona nguwa yekuita zvekunamata veitoverenga mabhuku veite zvekunamata vechitoemba zvinoite kuti vana vakure vane hunhu hwakanaka vechitoremeredza vasharuka vavo.

Kune vana vakawanda vanozobva muzvikora zvesekondari vei toenda kundotamba mitambo yakadai ngeyebhora mitambo yakadai neyekurumba votoita hupenyu hwavo hwakanaka ngekuti ndokunenge kune chipo chake muntuwo iwowo ngavapuwe mukana vana.

Mazuwa ano ukahamba mundau dzakasiyana-siyana, muzvikora zvepuraimari mune bandiko revana vadodori vasati vagumise makore matandatu kwozoitazve padhuzepo unoone chikora chesekondari zvakagarisana kuita kuti mwana abve puraimari unonga oendazve pasekondari zviri padhuze nepadhuze.

Munyika mwedu tinobonga maningi, ngekuti Chishanu chekutanga kwemwedzi wega-wega, vantu vanokurudzirwa kuti vanonge peshe-peshe, munyambori muzvikora, muzvipatara, mundau munohambe vanhu vakawanda, munofanirwe kuramba makachena kuite zvitenda zvisapararira.

Vana mazuwano vanotenderwa kushandise mafoni avo muzvikora kufunda, veitsvaka pamasai sai ehindaneti zvavangangenge vachida zvavanode kuzoshandisa muzvidzidzo zvavo nekuti vana vakasire kubata zvavanofunda.

Zvikora zvizhinji unotoona waguma pachikora nenyaya yechikwangwari chinenge chakanyorwa nekuti pane zvikora zvinganai Pandau iyoyo unotoona pamweni panenge pane chikora chepuraimari nechesokandiri zvinonga zviri pandau imwe.

Vana avarambi veifunda nguwa yeshe vane nguwa yavanopuwawo kuti avana zvekufunda kumbatso dzekufundira vana vanoziye zvevanoitando nguwa kumbatso inongwarirwe mabhuku voende kocho funda veinase kuite tsvakurudzo yezvavaswere vei funda.

Yaa, yaa, mazuwa ano, zvinobaakosha maningi, mweifundisa vana zviyana, kuti mudzidzisi unonga aine vana vanganai mukilasi mwake. Vana vakanyanya kuzowandazve maniingi pamudzidzisi umwe, zvinokona kuita kuti vana vasakase kubata nokuzwisisa zvevanofundiswa nomudzidzisi. Basa rinenge rawandirazve mudzidzisi.

Vana kuzvikora zvikuru zvema yunivhesiti vanofundiswe mishando yakasiyana siyana inoita kuti voobveyo vanobva vobaakona kuchibasa kwake kwaanenge akafundira ende varikubafunda mazuva ano veishandise zvevanozodhibana nazvo mumishando yavo.

Nguwa zhinji vana vemuzvikora zvechikuru zvema yunivhesiti vanogarire kuchikora kwaanenge achifunda, vane mhatso dzaanotopuwa kazhinji vanogara vari vairi vairi, mumhatso mwawo munowanike mubhedha, munowanikwe pekuti vaonewo kuisa mafoni awo veichaja vanobaagare upenyu hwakanaka kana variyo zvinoita kuti vadakarire kuenda kuchikora .

Kuzvikora zvevantu vakuru, zvikora zvemayunivhesiti, kune mbatso dzavanoenda koverengera, kotatichira madokoni ayana, kana nguva yavanenge vasina zvidzidzo kumbatso dzekufundira. Ndaudzo dzine mabhuku, dzoyitazve michini yemakombiyuta.

Mwana vega-vega unoenda kuchikora chepadera-dera cheyunivhesiti. Unoende koite kudzidzira mushando vaanoda vaanokona kuite kuti obveyo unyamboende kumushando unoshande mushandovo nemwoyo veshe.

Tinobonga maningi ngendaa yemushando mukuru unoitwa ngehurumende inoaka zvikora zvepaderadera echiakazve nemphatso dzekuti vana vagarirepo ngekuti kune vana vanonge veibve kurethu zvisingaiti kuti vaende veipetuka zuva iroro saka vanogarirepo, vanopuwe zvikwanisiro zvakakwana.

Mazuwaano zvikora zvepadera dera zvemayunivheziti zvaane zvikwanisiro zvinode kushandiswa kuti vana vafunde ndizvo zvavanozo dhibana nazvo kumishando yavo kana vapedza kufunda. Zvinodetsera maningi ngokuti mwana unenge abaakuziya mushando wake paanozoenda kumushando kwakwe.

Zvekushandisa zvakwana muzvikora zvizhinji kunyanya zvekuma univhesiti vana vanoite zvidzidzo zvakasiyana siyana vanobaaita nekushandisa zvevanozoshandisa kana voenda kumishando yavo zvinobaaita kuti vana vaende kunishando yavo vari vantu vane ndxondo dzakarodzwa.

Tobonga maningi donzvo rehurumende riri kuzadziswa, kuti mwana wega wega unofanirwo kuhanira dzidzo yeyunivesiti yepadera dera, kuito kuti nyika ione vashandi vakarodzwe pfungwa.

Mazuwano apana mwana uchakorera kuhanira zvikora zvepadera dera ngokuti zvawanda zvaakwa peshe peshe. Hurumende iri kuite mushando wakakura maningi ngekuti iri kudetserazwe vana kuti vakone kuenda kuzvikora nekuvape mare.

Zvikora zvizhinji zvakabaakwe zvakanaka kunyanya zvikora zvemayunivhesiti vana vazhinji vaakudakarira kuende kuzvikora zvedera dera ngekuti vanokona kuita zvavanonga vechishuwira mundaramo yavo. Vazhinji vaakuenda kunyanya vana vasikana vobaazwisisa maningi kukosha kwekuenda kuchikora.

Tinombadakara maningi mazuwano ngekuti hurumende iri kuite mushando wakakura maningi. Zveshe zvinodiwa mumayunivheziti zviri kuiswa zvinoite kuti vana vafunde zvemene mene veibafunda zvavanozosangana nazvo mumishando yavo kana vapedza.

Muzvikora zvinofunda vana vedu mazuvanaya kumayunivhesiti, avafaniri kugara vakawanda kungatei itsikidzi. Zvinozoite kuti zvirwere, zvitenda zvipararire pachikora. Vana vanofanira kugara vakasununguka, zviro zvavo, zvidhloko zvavo, zvinge zvakarongedzeka zvakanaka, zvisati chakata peshe, peshe.

Kana muntu weifunda zviyana pekugara, zvihlayo nepekutsamiridza zviro zvinokosha maningi. Zvinofanirwa kunge zvirimwo munofundire vantu kuitira kuti vantu vasaneseka nepekugara. Kana kufunda kwakona kunobva kwadakadza, kwanakidza. Nekunyora munhu unonyore zvakanaka.

Ngatisa remba kushosha vana vedu vaende ku zvikora zve dera dera kana vabudirira mu zvidzidzo zvavo zve sekondari hurumende mazuva ano iripo ku detsera vasina mari vantu vano kumbira ku hurumende mwana anoenda ku chikora.

Vazhinji vanoenda kuzvikora zvepadera dera vanhu vanotoende kogarireyo. Havaendi veipetuka zuwa ngezuwa. Kwavanogara mbatso dzavo dzinofanirwe kunge dziri mbatso dzakashamburuka munoonekwa zveshe zvingadiwa kushandiswa ngemuntu kudai ngemubhedhu, magumbezi nepekurongedzera hembe dzawo vari kuchikora.

Mazuwaano muzvikora zvepadera dera zvemayunivheziti mwane zvekushandisa zvakakwana zvasiyana nekudhaya vakukone kutaticha madekoni aya veyishandisa zvibani zvemagetsi kana zvibani zvezuwa.

Zvikora zvemayunivesiti mazuwano zvoonekwa mundau dzakasiyana siyana tongoti dzoonekwa peshe peshe hurumende irikubashanda maningi , mwana wega wega oita zvishuwa zvemoyo wake kuti agumewo kuzvikora zvedera dera oitawo zvavanokona kuzoita mundaramo yake.

Pari paunohamba zvino pano ukasaona pakanyorwa kuti pane yunivhesiti hurumende iri kubashanda maningi iri kudzadzise chido chayo chekuti mwana wega wega akone kuhanira fundo yepadera dera kuite kuti nyika ione vashandi.

Vana mazuva anaya muzvikora zvepadera-dera vofunda ngenjera dzakasiyana-siyana, kune zvivhiti-vhiti zvoshandiswa ngevanofundisa vana veitofunda. Vakaema vakagara zvakatodzana vanobanyase kuzvizwisisa maningi.

Vemachechi vakabatana nehurumende mazuwa ano vaaka zvikora zvema univesiti zvakawanda zvinoite kuti mwana ega ega, anonyambori mwana unobve kuretu nedhorobha waakuhanira zvikora zvepadera dera ngekuti zvaapeshe peshe endi zvonyoreka.

Kune chitenda chinobanesa maningi kunyanya nguwa yekunaya kwemvura chitenda chemarariya. Munyambori muzvikoramwo munofunde vana. Zvikora zvedera dera mwavanoata mumbatso dzavo vanofanirwe kupuwa zvinovharira zvinovadziirira nekuata pasi pemaneti kuti vasarumwa ngeutunga.

Haa zvinofarwa kumbaibude nyanzvi muzvikora zvedu zvemayunivhesiti ngekuti vana vaane zvikwanisiro zvekushandisa mukutaticha kwavo. Michini yemakombuyuta inoita kuti vaende pamasai sai eindaneti muntu eitsvaka zvaanoda kuti awedzere kufunda kwake.

Tinodakara maningi zvinopano hurumende iri kubaashanda yakabaabhuya zveshuwa ende inoite sekurekete kweinoita kuti apana muntu kana ndau inofanira kusarira sure panyaya yezvidzidzo. Mayunivhesiti avhurwa kundau dzakawanda.

Ukaone mwana once kuchikora cheyunivhesiti aite makore marongomuna veifunda muntuwo ukazoema naye pabasa pakwe unonga abari muntu unoziya zvanoita. Nyika irikudakara maningi ngekuti tane nyanzvi mumushando. Vanto vobachaye mabasa avo ngemwazvo.

Tinokumbira hurumende irambe yeidetsera maningi kunyanya muvana vaya vanofunda kuzvikora zvepadera dera mwavanogara muve mwakashambidzika mune zvikwanisiro zvakakwana pekuise hembe dzavo nepekuti vaate.